Makaaniki geerowo Eesi, naa'ura fewnata suudu o ɗo ɓakki naa'ura maako man o ɗo goda heɓa o faama ɗume on daamata Eesi man heɓa o geera dum.

Yonde sare be getes manga den ha dou mahol man bo ɓeɗo wadi jamndi, jamde njamde ha dou majum dammugal salugo getes.

Sarka on oɗo joggi ɓe ɗo naftira be majum wɗugo haa ndande, ɓurna pat ɓikkor roɓe on naftirta ngam heɓa ɓe fauna.

Jawe jungo ɓedo wata jawe man ha jungo, musamman ɓiɓɓe roɓe tunini dum fauni ɓedo hosa jawe man be wata gam fauni.

"Mahol" ɓeɗo fauni mahol mai be waɗi penti pink nɗa ɗo vindi hotel ɗo holla mahol majum ɗum madi hotel on ɗon chuɗiji ha nder majum ɓeɗo naftira hotel ngam hoɓɓe to wari jippa haton.

Ila-lawal dum andira tuta do mari nonde guda tati don bo koboko don yelo nden dom balejum. ilalawal ni kala lesdi fu do mari ila lawal mum gam andira be mam e do naftira ha makarantaji nden be ha ofise ofise.

Ummatore yalliri jurulde jumɓare gam juluki jumɓa da ɓe do wati limse maɓɓe.

Photocopy Machine: inji ɓe fitata ɗereji. Ɓe ɗo naftira ngam be tappita ɗereji. Ɓe do waɗa ɗum bo ha shago business center.

Nda daroɗɗe faunugo ɓe ɗo wati ha nder jeri ɗum ha nokkure ɓe sorata, ɓe ɗo naftira be daroɗɗe ɗo ngam faunugo waɗa ha yeso roɓe be worɓe ena ɓikkon je ɓe ɗo naftira be man.

Ɓiɗɗo debbo oɗo fauni joɗi, o mori morɗi mako o naftiri bei gasa kanti dum viyete atachimen, ɓeɗo soda ngam wara faunira be majum godɗo o rufiti gasa man bo ha bawo.

Ɓiɗɗo debbo oɗo vo’ini gasa mako, gasa kanti ɗum viye atachmen ɓeɗo soda ɗum ha kanti ngam wara faunira be majum nden ɗoɗo ɓodejum on beɗo naftira ngam faunugo.

Taliya surpageti bedo sigi dum ha nder kwali ,mini pasta don irs ɓedo naftira be majum on defa nyama do mari amfani ha bandu.

Taliya makaroni ɓe manɗa. Ɓe ɗo kasi ɗum, ngam ɓe hokka himɓe yaha naftira. Ɓe ɗo naftira ɓe taliya ɓe ɗefan ɓe nyaama.

Saare madi jamanu ɗum gidan sama, ɗo mari shudi ha les ɗo mari shudi ha daw, ɓeɗo dow mahugo ɓe timminai nde, ɓe penti nda blog ɗo ha leddi nden nda leddi njarendi je ɓe naftirta be man.

School driver ɗum makaniki en ɗo naftira be majum ngam fistuki jamde, nden bo vo’ino be hite lantarki, ɗo naftira be irin school driver ɗo ngam fistuki nden haɓba kare hite lantarki.

Nyebbam gasa ɓiɗɗo debbo ɗo jogi oɗo holli ɓe ɗo naftira be nyeɓɓam ɗo ha gasa musamman ma ɓikkon roɓɓe ɗo wuja ha gasa maɓbe ngam ɗigga voɗa delkita.

Shago sorugo paɗeji. Nda ɓeɗo sili padeji man fere-fere ɗo mari kala fere-fere ɓalejum, danejum nden paɗe man ɓurna pat je worɓe on naftirta ɗo ɓedda ngam fauna.

Kare jaretedam ɓeɗo sora ha shagoji ɓeɗo naftira be majum be yara do mari amfani sosai ha bandu ɓeɗo sora ɗum ha shagoji manga manga.

Sukul diraiva hunde ɓe fistata notji ɓurna pat bo makaniki en on naftirta be majum kaniki en vo'itinta tivi be rediyo.

Koromje ɓe wolɗurop. Ɓe ɗo sigi ha yasi ha nokkure ɓe sorata. Ɓe ɗo naftira ɓe majum ha chi’eji. Wolɗurop ɓe ɗo wata kare ha nɗer majum. Nɗen koromje bo ɓe ɗo naftira ngam joɗugo nɗen hoɓɓe to wari. Ɓe ɗo joɗa ha ɗou majum.

Babal nyamuki nyamdu ɗun vi'ete restaurans. Pellen on jei himɓe ɗo wara, waɗa oda nyamdu, irin jei ɓe mari haje. Ɗon babal jei be jooɗata ɓe nyama, ko kuma ɓe jaɓa ɓe dilla.

Kuytaaje daneeje, ɗo rufiti haa nder rooba, ɓe ɗo naftira be kuytaaje ni, ɗum ɓikkon leɗɗe on, ɗo nafa masin haa ɓanndu ɓe ɗo nyaama.

Ɓiɗdo debbo mori, morɗi boɗɗum, oɗo turni hoore maako, ɓe hosi oɗo holla morɗi maako man, nda ɗum ɗo banta zaane ɗo dari feere bo ɗo waali hedi ɓaawo.

Ndottijo ɗo joɗi haa lawol, o ɗo jogi deftere Al-ƙur'ana cheninde, o ɗo mabbitinde, o ɗo janga

Pawne ɗum ɓe waatata haa suudu ɓe ɗo vi'a ɗum POP, waɗooɓe POP on fawnata suudu takanas ma paalo, ɓe fawna pellel wadata tiivi.

Teburji be korowal joonde, ɓe do siki ngam himɓe wara jooɗa nyaama.

Ɗerkejo oɗo wati toggol siyasa'en. Ɗen oɗo wati fasin kap hana sallah, daruɗe ha gite mako oɗo moosa.

Ɓe ɗo ''kunni'' nde, ɓe ɗo waati kare njareteeɗam haa nder maajum ngam heɓa feewa, ngam heɓa neɗdo yara feewnina ɓernde maako. Ɓe ɗo waata kare bana ndiyam fuu haa nder may ngam feewa.

Bikkon leɗɗe be ɗo wati ndɗer leiɗa be sigi ha ɗer roba. Bikkon leɗɗe ni be do naftira be majum be ɗo nyama kon. Nɗen ɗo mari nafu masin ha banɗu bi aɗamajum.

Himɓe ɓe ɗiɗo koo moy ɗo waati "feesinkap" ɓe ɗo jogi woyaaji maɓɓe haa junngo, ɓe ɗo volwa. Ɓe wari ɓe ɗo laara huunde haa dow "teebur", ɓe ɗo waɗi ɗum bee loope, piledji bee "tuulu".

Tattase ɓe ɗo naftira ɓe majum ha sare ngam wadugo takai, roɓe ɗo una dum den wadira takai ɓe majum ɓe hauta.

...ngel debbo o ɗo fauni waati halagaare haa koli maako. lagare ni kare je faunuki on, ɓurna pat ɓikor rooɓe to fauni ɗo waata haa koli ɓe ngam ɓe wooɗa.

Labule ɓe ɗo waɗa ɗum maɓɓa windo ha ci’eji, den ɓe ɗo wata fahin ha dammugal ngam maɓɓa dammugal heɓa ta himɓɓe lara nder sudu.

Babal jooɗugo suuta ɓeɗo fauni babal maajum be fulawajii. Nden nda Koromje je jooɗugo be Piloojiman bobɓolbo wawan wala.

Dif firiza ɓeɗo naftira be majum ngam feunuki ndiyam, enanta lemu, be ko nandi be man, roɓɓe ɗo naftira wata kare hako banta kusel heɓa ta vonna.

Fanka ɓokkuki hendu ɓe ɗo naftira ha ci’eji ngam ɓokka ɓi adamajo heɓa hendu, nden fanka man bo ɓeɗo waɗa ha jairi lamtarki nda ɗum ɓe wati ha jairi lamtarki ɗo ɓokka ɗo ɓokka hendu.

Ɓiɗdo debbo o ɗo fauni, ɓeɗo mori mo zane ɓe rufitika ha yeso, nden ɓe fecci gotel man bo ɗo ha ɓawo, ɓe nangi ɗum be ribon danejum, oɗo waɗi riga mako ɗo mari tobɓe toɓɓe.

Asusu ɗum ɓe santa ɗum be bali, ɓeɗo Sanya asusu man ngam hala sigugo hunde ha nder majum, konanta cede ɓe ɗo adina ha nder majum.

Bingel pam ɓe ɗo fauni imo wani muriga enanta sarla o ɗo wali ha dau dago.

Shago surgi yabugo de do bil yabugoji manterfere walakala don jeworbe dombu zeroj bedo naftirangam mo wakkati mbe do habba ha jingo ngam faune

Kombuwal katako ɗo sigi ha leddi. Ɓeɗo naftira be kombuwal ɗo ni ha nder mayo tagu to eroto ɗo nasta nder kombuwal, kombuwal mai erna mo.

Penta o ɗo penta suudu, vo’ina suudu, waɗa dikoreetin suudu, o ɗo va’i dow benci, o ɗo turi vo’ina suudu, ndaa paalel bo, ɗo jooɗi haa geefe maako.

Bakuru tamsinga ɓeɗo waati ha nder taaso. Ɓeɗo naftira be bakuru ni be ƴakka. Biriji on ɓe lawata tunkusa nden ɓe sa’a ɓe naftira be majum.

Shago sorugo kare, roobe ɓe ɗo sora irin kare nyotinga atamba gawun, robe do yaha soda naftira ɓorna ngam fauna.

Ɓiingel debbo oɗo mori morɗi mako. Oɗo ruffiti ha bawo morɗi man ɓow onaftari be atachimen gasa je ɓe sorrata ha kanti ɓikkon roɓe ɗo soda ngam faunira be majum.

Jambaki be ilaishes ɗum roɓɓe ɗo fauna be majum ɓukkon roɓɓe ɗo wuja jambaki tori faunago ha hunduko maɓbe den ilaishes bo ɓeɗo waɗa ha gitte maɓɓe ha dou.

Ɓingel debbo ɗo moori morɗi maako nii voɗugo. Nda zane man ɓe ɗo waɗi fere ɗo jippiti hedi ɓawo. Fere bo waɗi Sera juɗe mako.

Ɓiɗɗo debbo o do fauni jodi husit hokki ɓawo oɗo mori morɗi mako zane morɗi mako hauti be pit pits den o rubbitika ka ha ɓawo den goti bo kwaya gotel ɗo bo ɗiɗi o waɗi ɗumbo ha yeso.

Ɓikkon Leɗɗe, mangoro be dukkuuje ɓe taiti ɓe waati ha pilet, ɗum nyamki ɗo vallita sosai ha ɓandu ɗum ɗo fadda iron nyawuji petel petel.

Ɓikkon fiyoɓe bol kosɗe, ɓe ɗo lowi jesi maɓɓe riga be salla, riga man ɗomari kolo nonde ɗiɗi, woɓɓe ɗo turi woɓɓe bo ɗo dari.

Biɗdo ɗebbo oɗon mori atacemen. Gasa je be sorata ha kanti bibbe robe yawanci be ɗo soɗa wara naftira ngam faunora be majum.

Deftere jangugo ɓe ɗo siga ɗum ha labiri pukaraɓe ɗo yaha hosa janga nde gam fama nonnon mallu'en fu ɗo janga bindu toɓe, ɗaɓɓi tobe andal ɗo hosa janga.

Ɓiɗɗo debbo, o ɗo fawni jooɗi, o ɗo moori moorɗi maako. O ɗo rufitika haa ɓaawo, o naftiri be atacimen, atacimen ni ɗum gaasa on, ɓe soorata haa kanti, ngam ɓe wara, ɓe naftira heɓa, ɓe fawno.

Chago kafinta ɓe ɗo fiya leso be koramje nda ɗo ni korowal ni ɓe fuɗi fiwugo ɓe timmimai.

Ɓiɗɗo debbo o fauni ndao do owati limse mako ɗo vi'a dum gown oɗo jogi boro do wati halagare bo ofauni ohosi hoto.

Shago soruki dirings kare njarate ɗam ɗum haa gongomi, do vi'a kan. Ɗa ɗum ɗo exotic ci exotic kan, ɓe ɗo yara ɗum ɗo nafa masin haa ɓandu.

Ɓingel ɗo jodi ha restaurans ha pellel ɓe warata joɗa kala mo mari ha je nyamdu ko hunde fere pat bi ɗo joda ɓe waddina mo nda ɓeɗo waddini mo kala kala be jarateɗam ha yeso mako

Gawun dogon riiga ɗum rooɓe naftirta be majum ɓe ɗo waata dogon riiga ngam ɓe fauna tonini ɓe wurtan ɓe yaha pellel feere ko biki, nda biɗɗo debbo oɗo dari waati dogon riiga mako o fauni.

Leeso walugo. Ɓurna pat ɓe ɗo naftira saare ngam ɓe waala ɓe siwta, waala ɓe ɗaana.

Silin zamanu ɗum andira p, o, p. Ɓe ɗo wata ɗum on ha ci’eji ngam fawna sare voɗa

Himɓe tato ɗo dari, goto mo woni caka man o ɗo wati limse daneje garewol mako be blue, nden mo woni sera mako jungo nano ɗo waati blue, nden mo woni gefe nano bo o ɗo wati mae kol

Ɓiingel gorko oɗo fauni waati riga juɗɗum marɗum botin nden oɗo waɗi sarla mako jins oɗo jogi tasau oɗo dilla.

Ummatore julɓe ɓeɗo yallirii ha nder juurudde jumɓare. Ɓeɗo jooɗi heɗita hudba diga huunduko liiman, hiddeko ɗum juula jumɓareman bobaɗoo waati gaarewol maako jompa, be gare be hifneere.

Tattase dirbinga be attarugu kare hako, ɓeɗo naftira be majum ngam defugo hako be majum, ɓurna fu roɓɓe ɗo naftira wata ha hako ko nanta ɓe waɗa stiu be majum.

Injiji ta’ugo katako, ɓurna pat kaafinta'en naftirta be irin inji ji ɗo ngam ɓe seka kataako, den ɗo naftirta be yiite jei lantarki.

Koromje joduki je ɓe ɗo naftira ɓe majum yawanci ha salum laɓugo salum je ɓe labata worɓe ɓeɗo naftira ɓe majum to goɗɗo laɓan ɓeɗo joɗa dow korwal mai ngam ɗo yirla nonnon bo ha ofis ofis ji ɓeɗo naftira be majum.

Ɓiɗdo debbo o ɗo fauni wa takki lalle ,wati jawe ha jungo mako, nden wati hala gaare ha koli mako o ɗo dari.

Durowa be nanta mirrow ha ɓe sigata kare paune. Roobe ɗo siga kare paune maɓɓe ko shafi be turare, gajal, jambaki ngam ɓe faunira be maajum to ɓe ƴummi faunugo.

lipstik nyebbam on je ɓikkoi roɓe naftirta be majum ngam faunugo, ɓeɗo naftira be nyebbam ɗo wuja ha hunduko maɓbe, ngam heɓa ta hunduko man yora.

nyebbam hunduko jay ɓikkon rooɓe, ɓe ɗon naftira be maajum ngam fawnugo, be jambaaki, ɓe ɗo waata haa hunnduko mabɓe to niini ɓe fawnan.

Unordu ɗo joɗi, ɓe ɗo naftira be majum haa saare ngam unugo. Rowɓe ɗo una baskoje der man, ɓe ɗo una ɓokko, ɓe ɗo una citta ha nder majum, ko nandi ɓe ɗo.

Defte al kur'ana, be defte koshafi hadis be tabsir. Ɓe ɗo sigi ha dau tebur. Teftereni Alkur'ana julɓe ɗo naftira janga rewira jaumirawo be majum.

Sudu bedo vo’itiningo leso da woldrob bo do jodi da miro nden side woldrob je, leso bedo naftira be man on gam walugo suta nden wala dana woldrob bo be do wata kare ha nder majum.

Marori ɓe defi ɗum ɓe waɗi jalof mari ɓe ɗo wati ha nder kula ngam ɓe siga ta fewuta. Be ɗo naftira be nyamdu be nyama gam nafa ha bandu.

Plet robaji ɗo ɓeɗo edo naftra be pledgi man ha sare ngam waɗugo nyiri ha nder majun to ɓe defi nyamdu ɓe ɗo rotta ha nder pledgi man ngam nyamugo.

Shago sorugo sabulu yiwugo ɗum Dov. Ɓe ɗo shiryi ɗum ha shelf, ɓe ɗo naftira be sabulu mai ni ngam yiwa, ɗo valla sosai ha ɓandu.

A wara sa'i ɓe wati ha pilet ndabe kusel be yaji ha sera majum awarani nyamdu on ɓe ɗo nyama ɗo vallita.

Nyebbam pali tati ɗo joodi ha daw tebur. Nyebbam wujugo ha hore. Bikkoi robe on naftirta be majum. ɗo wuja ha hore mabbe to nini be loti hore man. Heba gasa man diggita balwa vooɗa.

Korowal be ɗo naftira be mare ha sare ngam joduki. Nda be filo guɗa ɗiɗi, ɗiɗo nanɗi. Nda gotel man bo ha chaka don rawun do sigi ha chaka.

ɓiɗdo debbo oɗo fauni wati kolte mako, oɗo vakki gelé, oɗo haɓɓi agogo ha jungo mako, oɗo takki lalle wati jawe ha jungo mako be hala gare, oɗo fauni.

Lemu ɗum bikkon leɗɗe on ɓe ɗo naftira be lemu ɓe yara ngam ɗo nafa ha ɓandu sosai ɗo fadda nyawuji je petel petel.

Alluwa ngengal, ɗum wi'ete sainbot, ɓe ɗo naftira be maajum ngam ɓe ɓila ngegal ha dou maajum heɓa himɓe ummatore laara anda ko ɓe waɗata ha nokkure man.

Ɓiɗɗo debbo ɗo fauni jooɗi, oɗo waɗi riga mako ɗum mbiyete gawun, waati adiko bulu oɗo jooɗi ha korwal husiti hokki ɓawo ɓe hoosimo hooto.

Dankali tuuraawa ɓe sa'i, ɓe waati ha pilet, bee geeraaɗe ha pilet. Ndaa koofi yarugo shaayi ndaa kare shaayi, ɓe ɗo hauti gam hasutugo.

maadi gidan sama ɗo mari hawaɗiɗi gotel cuɗi haa les haa caka nden haa dow ɗo maha timmai nda goɗɗo ɗo wa’i haa daw ɗo wo’ina

Ɓiɗɗo debbo oɗo wati jawe ha jungo mako, oɗo fauni. Jaweni hunde on je robe ɗo neftira be majum ngam fauniki, nda oɗo fauni wadi lalle mako be jawe mako ha jungo mako.

Apul ɓe ɗo sigi haa nder konndo, ɗum ɓiɓɓe leɗɗe on, ɓe ɗo naftira ɓe majum, ɓe ɗo nyaama ngam ɗo mari nafu masin ha bandu, ɗo fadda nyawu petel-petel ɗum faddata.

Ɓikkon ɗo jodi ha dainin tebul, ɓe ɗo nyam nyiri marori, be kusel nda goto ɗo jogi chokali mai on nyama.

Moota jip mba’ateeenga, ɓe ɗo naftira bee maajum ngam waɗugo jahaale. Ɓe ɗo naftta ngam heɓa sawƙi yahugo pellel. Ɗo hoosa himɓe yaara ɓe ha nokkuure mari haaje.

Ɓingel debbo oɗo mori morɗi mako ɓoɗɗum, oɗo waɗi zane oɗo hauti be bit biks, fere oɗo rufti hedi nopi, fere ɗo ha yeso mako, den fere bo oɗo rufiti ha ɓawo mako.

Leeso kapinta tappingo nda ɗum oɗo sigi, nda hore leso man bo ɗo ɓari ha sera. Leeso ni ɓeɗo naftira ha ci'eji ngam walugo seuta.

Ɓiɗdo debbo oɗo joɗi hokkiti ɓawo. Ɓe hosi morɗi ɗo. Onaftiri be atachimen, atachimenni ɓe ɗo Sora ha shagoji ɓikkon roɓe ɗo Naftira be Majum ngam Mora fauna heɓa voda.

Cim-cim ɓe tamsi, ɓe wati ha nder leda, ɓeɗo ƴakka cim-cim ngam ɗo nafa masin. Ɓeɗo hautira ɗum be fulawa, be yis nden ɓe sa’a be nyebbam ɓe tamsira.

Hollandiya milik kare njarateɗam ɓeɗo naftira be kosam, ɓe wata ha goraji, ɓeɗo sora ha kantiji, nden ɓeɗo naftira be majum ɓeɗo yara ɗo vallita ɓandu sosai.

"Kulaji" ɗum ɓe naftirta ha sare roɓe ɗo naftira be kulaji man to ɓe defi nyamdu nden ɓe waata ha nder majum ngam ta fewa. Ɗon je ɓe watta nyiri nden nda pamarɗum man bo je ɓe watata takai ha nder.

Himbe worbe ɗiɗi be debbo goto ɓe ɗo dari, debbo man o ɗo wati koltungal mako gorko bo woni chaka o ɗo waɗi toggore mako jompa be gare danejum, nden mo woni sera bo wola gare amma jompa on be hufnere.

Sare ɓeɗo fauni de nda get mare danejum, dammugal on je ɓe naftirta be majum himɓe nasata, ko nanta mota ɗo nassa hedi man.

Sainbots alluwa gengal ɓe ɗo sigi ɗum ha dou lawol, ha sera man bo nda geene ɗo fuɗi ha sera man, alluwa gengal ni ɓe ɗo winda gengal ha dou man ngam himɓe laara janga anda ko woni.

Rigaaji rowɓe ɗum wyete gawun ɓurna pat ɓikkoy rowɓe on ɗon naftirta be rigaaji ɗo. Himɓe ɗo soora ɗi ha kanti nda ɗum ɓe ɗo ɓili holla sampul ha kanti.

Supainaji ha ndar a kawatiru bei guɗuma. Supaina ni hunɗe be naftirta ngam fistugal jamdi. ɗen bo makanike non naftirta bei majun ngam be vo’ina mota. ko makaniki jenarato ko ha keke.

Bingel debbo oɗo waɗa welda dammugal oɗo wati daroɗe balejum haala taa vonna gite mako, den oɗo jogi hunde man be jungo nyamo en be jungo nano bo o da o jogi jamdi.

Himɓe ɗo joɗi ha taro mitin ɗi siyasa'en. Ɓe ɗo joɗi komoi ɗo heɗita jawabu daga hunduko mauɗo nder mabbe. Nda ɗiɗo hedi sera ni, goto mai ɗo taɓi galangal, nden goto bo ɗo bare korwal mako.

Halagaaje, ɓurna pat ɓikkon rewɓe on naftirta bee iri Halagaaje ɗo, ɓe ɗo fawnira bee maajum, ɓe ɗo waata haa koolel maɓɓe, ngam fawna ɓe vooɗa.

Mashin keke na pep ɗo hosi himɓɓe ha nder, nda debbo oɗo joɗi nda lanyoo oɗo yeso ngam o hosa pasinja o yara ɓe ha ɓe nokkure ɓe mari haje yahuki.

Shevur be manjagara, kare kuɗe ɓeɗo naftira be majum lebura on ɓeɗo naftira be shevur, be jilla siminti den manjagara bo huwira ha sare hatodongeni ɓe huwa.

Leemu ɓe ɗo rufi ɗe haa nder konndo .Leemuni ɓikkoy ledde on ,ɓe ɗo naftira be man, ɓe ɗo mura ɗo walla soosay ,ɗo nafa haa ɓanndu , ɓii adamaajo.

Ɓingel debbo wadowo talla oɗo rondi ɓikkon leɗɗe abarba, mangoroji, apul, oɗo yena.

Kaanti sorugo sabulu yiiwugo ɗum kurusaida, ɓeɗo naftira be Sabuluje ɗo ngam ɓee yiiwa ndebo valla sosai ha ittuki dotti.

Faandu lekki ku’ete ,ɗo moɗa lekki ngam hebugo sawki ɓanndu. To goɗɗo nyawɗo ɗo yaha asibiti, ɓe laara mo ɓe foonda mo, ngam ɓe annda ko damata mo. Bako ɓe hokka mo lekki ngam o nyawɗo.

Sudu ɓe ɗo pauni ndu ɓe ɗo waɗi koromje be pilo nda darduma ɓe ɗo be iti, den nda tivi bo ha sera ha dau man ɗum piyopie on sei ɓe wati jamɗe fere gam vo’ina. sudu

Mael diyam ɗo salo be gene heɗi ɗo tarigo ɗo fere ha sera. Ɗaa fere bo ha ɗauni ɗo taringo.

Haako zogale ɓe tepti ɓe wati ha nder roba ɓe ɗo naftira be haako man yonwalukito kai nyamira be man

Supermarket shago surogi kare robe da be do bili di ha hanga kareni je robe naftirta be majum be do naftira gam be faunira be majum.

Goɗɗo, o ɗo jogi tattaase kwaya joi, tati nder man ɓendai, nden ɗiɗi ɗo mai ma timminai ɓendugo. Tattaase ni ɓe ɗo naftira ngam waɗugo kilanta. Ɓe ɗo waɗa haako be maajum.

Ɓingel debbo o do mori morɗi zane, ɗo rufiti ha ɓawo, oɗo fauni turni horeni, hosi hoto mordi mako mai o holla.

Ɓiɗɗo debbo o ɗo vo’ini gasamako safitika, chanci, safitika, ɗen o fecci gotel o ha yeso, gotel bo ha gefe, oɗo joɗi ɓorni toggowol mako vakki boro.

Wujugo fauda ha yeso, dum ɓibɓe roɓe ɗo naftira, ɓe majum gam ɓe wuja fauda ha yeso maɓɓe, heɓa ɓe fauna ɓe ɗo naftira ɓe doksta mai ɓe wata fauda der man, nden ɓe wuja ha yeso mabɓe.

Nder sudu ɓeɗo fauni nde, ɓeɗo waati silin zamanu ɗum piopi, nda fanka ɗo yirlo, nden ɓeɗo waati bob hite ha ɓandu majum, ɓeɗo wadi tayils diga dou ha les.

Jare tedam, dum son esotic be do wadi ha nder gongomican, be do sora ha shagoji, be do yara do mari nafu masin ha bandu.

Inji ta'ugo njamndi, ɓe ɗo naftira bee maajum ngam ta'ugo rot rotji. Huwooɓe aayom welda ɓe ɗo naftira bee maajum bee ta'a njamndi bee man.

Ɓiɗdo debbo ɗo mori morɗi boɗɗum fauni. O hosi foto morɗi mako man odo holla jamije irin ɗo rufiti bawo be seraji bote minji.

Leeso, ɓe ɗo we'iti ngo ha nder suudu be nanta katiifa nonnde daneejum. Ɓe ɗo naftira be leeso ni ngam walugo, wala siwta be nanta waala ɗaana.

Ɓikkon fiyobe bol kosde, ɓe ɗo nder pellel fiyugo bol kosɗe ɓe ɗo fiya. Ɗiɗo wati riga jesi maɓɓe yelo be sarla bulu. Nden ɗiɗo bo ɗo wati dak bulu be sarla man bulu. Nda raga man. Woɓɓe fere bo ɓe ɗo ha ɓawo ɓeɗo joɗi lara fiyobe bol.

Tamseje, ɓeɗo tamsi wati ha pilet, ɓeɗo naftira be majum ngam ɓe nyama, nana belɗum, nden do mari nafu masin ha ɓandu ɓi adamajo, takanas toɗo nana velo oɗo nyama tamseje ngam o.

Teb, be diga, kare on je ɓe ɗo naftira be maajum ha maadi. Ɓe ɗo naftira be diga ha wasugo, nden bo teb bo ɓe ɗo foonda.

Ɓiɗɗo debbo o ɗo jogii yeri be sarƙa, ɓe ɗo naftira be yeri ɗo ngam faunugo, ɓe ɗo waata haa noppi, nden sarƙa bo ɓe ɗo haɓɓa haa daade, ngam ɓe fauna.

Yeriji be sarka, hunde on je pikkon rooɓe ɗo naftira be majum ngam fauna, ɗo wata sarka ha dade maɓɓe, den yeri bo ɓe ɗo waɗa noppi maɓɓe gam faunugo.

Chago soruki kare pauniki je roɓɓe ɓe ɗo bi a cosmetic, ɗon nyebbam, urdi laka kala ha chago man, nyebbam ɗo ni roɓɓe ɗo naftira be majum ngam wuja, ɗo vallita ɓalli maɓɓe ɗigita.

Fulawa ɗum kampani dangote ha nder buhu ɗo joɗi, ɓeɗo naftira be majum ngam waɗuki cimcim, nden ɓe ɗo naftira ha waɗuki taliya.

Potokopi maashin inji tapputugo ɗereji ɓeɗo naftira be maajum ha bisiness siness center to nini goddo do mari ha je be tapbitina mo dereji mako wada guda didi koma ko buri be man nden odo yahara be wata ha inji man gam tapputugo

Dupayna hunde fistuki jamɗe, makaaniki'en ɗo naftira be maajum, ɗo fista jamɗe, makaɗniki'en moota, geerooɓe naape, geeroɓe inji hokkugo hiite, ɗum viyete janareeto, ɓe fuu ɓe ɗo naftira be makaaniki keeke’en.

Deftere ɓe windi nde tarihi annabijo Mohammad sallallahu alehi wa sallama be ko nona ɗo jangini ngam ummatore naftira janga anda koto annabijo men Muhammad salallahu alehi wa sallma umri ummatore ngam rewuki jaumirawo.

Shago soruki paɗe je ɓikkon robe ɓaleji man ɓikkon roɓe ɗo faunira be majum ɓeɗo fadda ha kosgal ngam faunuki wurta to yahan ha pellel ko nokkure fere.

Bikkon fijoɓe bol jungo. Ɗiɗo ɗo wati jesi mabbe nonɗe gotel. Nɗen wobbe bo heɗi ni gotol man ɗiwi ɗo haba atugo bol man lorna. Nɗa goto ha gaɗa too oɗo vayi koranga oɗo lara. Nɗa woɓbe bo ɗo ɗari lara fijerɗe man.

Lekki modeteki ɗum panadol ɓeɗo naftira be majum ɓe moɗa ngam heɓuki dama ɓanɗu to goɗɗo nƴauɗo ɗo yaha sodaki ha asibiti ko kuma ha kemis o moɗa.

Hore leso ɓedo ɓarigo, ɓeɗo penti hore man danejum, & ɗen hashakaman bo ɓedo wadi dol'lofji ɓe nyoti ɓe vo’ini be kolo fere boɗdum ɓedo sigi ha pellel kafinta.

Undugal, ɓe ɗo naftira be maajum roɓe ha saare ngam unugo ha nder unordu, ɓe ɗo una tattaase, ɓe ɗo una chitta.

Abarba ɗiɗo joɗi haa nder hunde. Ɗum bikkon leɗɗe on ɓe ɗo naftira be majum ɗum ɗo nafa masin haa ɓandu ngam ɓe ɗon yara ɗum nafa haa ɓandu, ɗo fadda nyahuji petel petel.

Deftere jangugo ɗum fokaraɓe naftirta be maajum. Ɓe ɗo naftira be defte mai ngam wiɗitol, janga faama ande ko woni ha nder man.

Shaago sorugo kare faunuki ɗum ɓikkon roɓe nyebbam guda ɗiɗi ɗo joɗi ɗum loshon ɓe ɗo naftira be majum ngam wujugo ha ɓandu ngam ɗo mari nafu masin ha ɓandu ɗo gera ɓandu.

Inji mota joɗi ha leddi ɓe jippini diga nder mota makaniki en ɗo huwa dou mai, injini ɗum andira mota on naftirta be man, den to wala inji mota huwata.

Sare ɓe ɗo fauni nde be silin zamanu ɗum andira piop, ɓe ɗo fauni ɓe ɗo fauna ngam ɗo voɗa sare voɗa.

Kankana ɗo rufi ha leɗɗi. Ɗum ɓikkoi leɗɗe on. Ɓe ɗo naftira ɓe yara. Ɗo nafa masin ha ɓalli himɓe.

Nyibalo Gidan-Sama: Ɓeɗo mahi nde ɗon shagoji ha les nden shagoji ha dau. Ɓeɗo dou nyiɓugo nde ɓe timminai nde. Nda derkejo ɗo joɗi be amalanke nden blok bo ɗo joɗi ha sera.

Deftere vindangol shehul islam muhammad bin salman atarri, ɗum mahammud bin rithah assiri, o windingol hala juldamku no juldamku fuddiri ha yottuki jotta.

Nyebbam wujuki ɓurna pat kon peton-peton ɓe naftirta ɓe wujakon be irin nyebbam jiɗo ngam heɓa vo’ina ɓandu maɓɓe.

Saare maunde ɗo penti ni vooɗugo den ɓe ɗo wanni ɗum mahol mambo be tai, s ha les ha dei dei nassorde dammug mambo tais mai ha dou den ɓe ɗo waɗi silim zamanu beete pop.

Leso be woldrob be side woldrop, kafinta fi nda ɗum ɗo ni voɗugo ɗo dari, lesoni ɓeɗo walirango nden woldrob bo ɓeɗo siga kareji ha nder majum.

Digga guda ɗiɗi ɓari ha mahol, ɓe a naftira be digga ha soppugo leddi. Lebura enni ɓe yawanci ɓe naftirta be digga man.

Ɓiɗdo ɗeɓbo ɗo mori gasa mako, fere do jippiti ha bawo ferebo ɗo jippiti ha yeso naftari be atachimen gasa ɗum sorata ha kanti ngam ɓe morira ɓe fauna, ɗa o hôosi hoto oɗô màbbi gïte mako fauni.

Lekki nawugo ɓandu, ɗum parasitamol goɗɗo ɗo naftira be majum, toni ni nyaudo. Ɓeyaha kemis soda wara moɗa, gam heɓa dama ɓandu mako.

Lekki ku’etekon ɓe ɗo moɗakon to nini ɓiɗɗo aɗama nyauɗo, oɗo yaha a asiɓiti ɓe fonɗamo ɓe taɓɓitina ko ɗamata mo, nɗen ɓe hokka mo lekki o moɗa gam o heɓa ɗama ɓanɗu maako.

Pukaraɓe ɓe ɗo janga, nda mallum jo manɓɓe ɗo holla ɓe, jangina ɓe, ɓe ɗo wati hakkilo bo, lara ko mallumjo janginta ɓe ɗo holla ɓe ha alluwa fere petal ni.

Eyaapis huunde on jey ɓe waatata haa noppi ngam hokka sawtu, ɓe ɗo waɗa konektin maajum haa woyaaji nden say ɓe kunna to janngirde to fim ɓe laarata nden hokka sawtu.

Gemage ɗum chonduru on ɗo fira, ɗo mari bileji, ɗo fira na nasta nder slin, ɗo waɗa ɓarna masin gam ɗo bu'a ɗo hacca sosai bo vonna slin.

Shago sorgo kare waya lingri jungo, ɓeɗo sora waya caja ɓeɗo sora eafis haton ɓeɗo sora pawa bank ha shagoman.

Cake ɓe ɗo waɗi ɗum ha nder kwali, nda goɗɗo ɓo ɗo jogi chokali, o ɗo wati riga ɗo mari zane boɗejum, boɗejum, be milk kolo.

Leso ɗum ɓe walirta be man ha nokkure kafinta nda o fi o hauti leso man hore leso man wanni ɗum zane dizayn fere boɗɗum.

Jambaki, nyebbam wujuga haa hunduko, be gazal, kare on je ɓikkon rowɓe naftira ngam ɓe fauna. Ɓe ɗo waɗa gazal haa gite, nden jambaki bo haa hunduko, be nyebbam je ɓe watta haa hunduko.

Ɓikkon fijooɓe bol kosɗe ɓe fi ɓe hebi nasaraku daa do jogi kofi hokki ɓe gam nasaraku ɓe heɓi do jogi kofi man polla.

Pukarabe ɓe ɗo joɗi nder aji, ɓe ɗo heɗita mallumjo ɓe jangin, nda woɓɓe fere ɗo lara woɓɓe fere ɗo timale lajim.

Ɓiɗɗo gorko oɗo fauni wati jompawol mako be hufunere, oɗo jogi sallaya dari. Ha ɓawo mako bo ɗon mota, ha ɓawo mota man bo ɗon himɓe ha ton; ɗon worɓe e'roɓe.

Ɓiɗɗo debbo o ɗo fauni joɗi nden zanowo ɓe ɗo zana mor jodi ngam heɓa ɓe zana hoto mako ha ɗerewol je ɓe naftirta ɓe wata ha ko ha sareko ha makaranta zane.

Ɓingel debbo do fawni dari, oɗo waɗi riga mako gawun den yottai ha les ɗo dari ha koppi bo oɗo nangi kesi dari.

Lekki maleria dum laris, ɓe ɗo naftira be lekki man on to goɗɗo nyauɗo haa asibiti ɓe foodi ɓe tabitini dum maleria daamata mo nden ɓe ɗo winda irin lekki ɗo ngam o yara o heɓa sauki bandu maako.

Lemu be apple ɓe ɗo wati ha nder plets, ɓe ɗo maɓɓiri plet mai be leda, lemu be apple ni hunde yarugo on bikkon leɗɗe je ɗo naftira ra nden ɗo nafa sosai ha ɓandu.

Tattase ɓe dirɓi ɓe sa'i, nden ɓe waati haa nder pilet roba, nden wodi fere bo haa dow majum dirɓaka, nden haa sera tooh bo ɗum karas on be tumatur ɓe he'i.

Lumo ɗum andira kasuwan gwari, ɓe ɗo waɗi tummaturje ha nder kondo, tattase be nanta tingere, nda goto ɗo joɗi vo’ina tingere man, goto ɗo dari goto man bo oɗo ha dow machin, tingere be tattase ni ɗum kare hako on ɓe ɗo naftira ngam waɗe hako.

Riga Ɓikkonrobe ɓe ɗo ɓili ha chago sorgo riga, ɓe ɗo ɗona riga man gaun, Gaun ni ɓikkonroɓe on naftirta ɓe majum, gam ɓe fauna to ɓe furtan be ha fattule.

Nyiri marori ɓe defi ɓe wati ha plate ɓe wadi be stiw ha ɗau man nda geraɗe ha sera man be chokka ɓeɗo nyama ɗum ngam nafa ɓandu.

Pledji be Chokaliji: Ɓeɗo sigi ha leddi. Ɓeɗo naftira be majum on ha sare ngam watugo nyamdu. Nda je takai bo hanjumbo fere beɗo wata takai ha nder man. Nden, luttuɗum ɗo bo je wadugo nyiri ha nder man.

Nyebbam vasilin wujugo, ɓurna pat ɓe ɗo wujina ɓikkon peton peton on, i rum nyebbam ɗo, ngam nda holli hoto debbo ɗo vakki bingel, ɗum ɗo nafa ɓikkon peton peton.

Shago sorugo madara gongomi. Nda ɗe ɗo ɗe ɗo sili, ɗum pik milik. Madara gongomi ɓe ɗo naftira be majum ɓe wata ha shaayi be yara, ɗo mari nafu masin, do...

Chago kafinta waɗo o leeso, be koromje. Nda koromje man ɗo waɗi ɗon be pilo ha dou majum, koromje bo ɓe ɗo naftira be majum on ngam be joɗa ɓe siuta.

Ku’e moɗetekon ɗo sora ha kemis kemis, goɗɗo to nyouɗo oɗo yaha asibiti likita fondamo tabbitina ko damata mo, nden o vindina mo lekki o hokka mo o ya ha o soda o moɗa ngam o heba dama.

Nyiri marori, ɓe defi be kusel, ɓe waati haa plet. Ɓe ɗo naftira ɓe nyama, bo ɗon nafa masin haa ɓandu nden ɗo itta velo, tonini goɗɗo nani velo ɗo nyaama.

Supa maket, shagoji, on ɓe waɗi je soruki kare, ha nder man, ɗo mari gidan sama, ha les shago nden ha ɗo man shago, ha yasi shago man nɗa ɓo darni mashin ɓalewa.

Laɓɓi ha nɗer ɓaki mum ɗo wali ha leɗɗi. Ɓe ɗo naftira ɓe majum ngam hirsugo ɗaɓɓaji. Ɓurna pat ɗo laɓɓi on je hirsugo ɗaɓɓaji, ɗum ɓe naftirta ɓe majum.

Caago soruki kare yiite lantarki, ndaa kuwali bob yiiite, ɓe ɗo naftira be bob man haa saare, ngam hokkugo yiite, bob man bo, ɓe ɗo caaja caajugo.

Shaago kafinta fiyoɓe leeso, be koromje, nda ɓe fii koromje ɓe ɗo jeeri, nda ɓe ɗo ɓe ɗiɗo ɓe ɗo habda fi'uki koromje fere, nden ɓe ɗo naftira be koromje mambo haa ci’eji ngam jooɗuki si'uta ko na nanta jooɗa laara bol.

Kulaji watuki nyamdu dina set. Ɓeɗo naftira be kulaji ɗo ha sare ɗum ɓe wata nyamdu ha nder majum heɓa ta fewa. Nda je torgo je ɓe watta nyamdu, je ɗo bo ɓeɗo waɗa takai.

Leeso waalugo haa nokkuure kaafinta, kaafinta on fiyatata leeso ɓe ɗo naftira bee kataako. Leeso boo "nandiraango" boo naftira ngoo ngam waalugo, siwta, ɗaana.

Korwal joɗuki ɗun roɓe naftirta ɓe majum ha ci'e ngam joɗa ɓeɗo waɗira korwal man be leɗɗe ɓe ɗo se’a ɗum se’a-se’a ɓe vo etina ɓe wata voɗa

Babal jirgi, ummatore ɗo hebbini ha nder man kowa ɗo jogi boro mum ɗo haɓa yahugo, gam nasta jirgi waɗa jahale, ɓe ɗo naftira be babal man ngam jirgi yahoɓe do yaha nasta jirgi yaha jahale ha wuro fere.

Bingel ɗeppo oɗo fauni habbi agogo ha jungo be sarka ha jungo man nden oɗo waɗi halagare bo ha kollel mako oɗo jogi posa.

Babal sorgo koromje be lese, tan holli ha hoto ɗo ni nda ɓe ɗo wurtini koromje man ɓe ɗo sigi ɗe, ɓe ɗo naftira be koromje bo haci’eji ngam joɗugo.

Sinbots ɓe ɗo bila gengal ha dow majum ngam himɓe anɗa famada kon ɓe huwata ha nokkure man.

Tebur be gas kuka bedo naftira be majum gam defurgo bedo wata gas sebe kunna hitemajum beva’ina be defira.

Nyiri marori ɓe waɗi jolof majum be kusel. Nda lemun Sami bo ha gefe ɓeɗo waati ha nder plate be nyaman. Ɓe ɗo nyama nyamdu man ngam ɗo wallita masin ha ɓandu.

Nyebbe be do vi'a dum gren bins be toran kore, nyebbe ni bedo sora dum ha lumo be do soda naftira be majum be do nyama bedo wada ha nyamdu ha dow nyamdu be samina be hauta be nyamdu marori white rise bina.

Kusoru ɓikkon do fijira be majum. Ɓe ferna maɓɓode biro on be hore batir ɓe ittata nden sei be hauta kusoru man ngam ɓe fijira.

Lekki ko’etekon haa nder kwali, e ɗo naftira be lekki man ni to goɗɗo nyauɗo ɗo yaha asibiti ɓe fonda mo ɓe anda ko damata mo nden ɓe hokka mo o yara heɓa o hefta njamu ɓandu maako.

Na'ura fewnuki sudu, ɗum andira esi, ɗon naftire on ha chi’eji ngam fewna sudu, ɗo naftire wada ha jayri nantarki nɗen kunna fewna sudu.

Kankana ɓikkon leɗɗe on je ɓe ɗo naftira nyara, himɓe ɗo naftira nyara ngam ɗo ballita sosai ha ɓandu do faddugo zazɓi.

Shago soruki nyamɗu ɗum anɗira restaurans. Ɗum ɗo vinɗi supon its ha ɗaumanɗu shago man. Ɗammugal man ɗum gilas. Ɗammude mai guɗa ɗi. Nɗa fulawa ha yasi man. Be ɗo tiggi waɗi dekorashon man. Nɗa hore mota boɗewa ɗo haba salugo.

Sare dammugal man ɗo mabbiti be windo man ɓe ɗo waɗi jamɗe ha windo man be glas.

Sogaliye ɓe itti haa ɓanndu leggal man, ɓe ɗo rufiti haa leddi ,ɓe ɗo naftira be maajum haa saare ,ngam waɗugo takay, ɗo naftire bo waɗugo lekki ngam ɗo nafa sosay.

Ceevur huunde nokkugo leddi, leebra` en ɗo naftira bee ceevur, mahooɓe ngam ɓe jiiɓira siminti bee maajum.

Pukarabe jangirde, ɓe do mofti, ɓe do seya, ɓe ɗo ɓamti jungu mambe ɓeɗo jala saya, woɓɓe fere do wati fesin kab wuɓɓe fere wodi be wa tai ko dume bo.

Leeso tappaaɗe ɓe ɗo sigi ,ɓe ɗo naftira be leeso ni haa ci’eeji ,ngam ɓe walira ,ɓe siwta ko kuma ɓe waala ɓe ɗaana.

Ɗerewol cheda maku ɗum biɗɗo leddi andira indigin leyta ɓe ɗo hokka ɗum ha kala lokal gommen fu, ngam ɓe tabbitina lallai aɓi leddi bo ɓi nokkure pellel fere.

Defte jangugo guda nayi , ɓe ɗo sigi nde, ɓe ɗo naftira be defte ɗooni ngam ɓe jannga ɓe faama. Himɓe ɗo sooda, ɓe ɗo sooda ɗum haa bukcop. ngam jannga.

Tukkuje ɓiɓɓeledde on dum ummatore ɗo naftiraa ɓe majum ɗo nyama nden bo do valla masin ha ɓandu bi adamajo.

Ɓiɗɗo debbo, oɗo mori morɗi atachimen oɗo rufi ha ɓawo mako, atachimen ni ɗum gasa on ɓe sorata ha kanti, ɓikkon roɓe ɗo soda gam faunira mora woɗa.

Pellel laibugo dum zamanu do wada dum bo ha kiccin zamanu, debbo to do defa den lallita tasaje ko hako mum do naftira be nokkure da pampo mabbita nden o lallita karemako.

Lekki ndammba ɗum ''sirop'', ɓurnaa fuu ɓe ɗo soora haa kemisji, nden ɗon haa asibiti tagu nyawɗo ɗo yaha asibiti ɓe poonda, too ɓe annda ko daamata ɗum nden hokka mo o yara ngam wallita haa heɓugo njamui.

Lambu ɓe ɗo awi leɗɗe-leɗɗe be fuawaji derman nden ɓe ɗo tarni bo be jamɗe nda ɗumɗo ha les mabo do ɓili ha Mahi.

Playa ta’ugo fulawa ɓe ɗo naftira be majum ngam ɓe ta’a fulawa hasie ɓe vo'ina do vo’ina flawa heba voda be ta’a dau man be ta’a ser’a ngam be vo’ina.

Shaago soruki ɗankunne, sarqa, jawe, ɗum ɓikkon rooɓe naftirta be majum, ɓe ɗo haɓɓa sarqa on ha dande, den ɗankunne bo ɓe ɗo waata ɗum ha noppi, nden jawe bo ɓe ɗo waɗa ɗum ha jungo ngam faunugo.

Sare madi jamanu ɗo mari cudi ha les ɗon ha dau ɗum gidan sama on ha les majum nda get man ɓalejum jamɗe on gagaragado ha nder man nden ha dou man bo ɗon gilas ɗo aati.

Bookiti, ɗo jooɗi ha leddi ɓalewa, ɓe ɗo naftira be maajum on ngam nyeɗugo ndiyam be man, enanta waɗugo ɗawraya, enanta yiiwugo, ɓe ɗo yiiwira be maajum, waɗan ndiyam ha nder.

Lekki zazabi modetekon, goddo to nyaudo do soda lekki man gam o yara heba o nana dama bandu mako bedo sora on ha kemis khemis

Shaago soruki kare, biskit, irinsu biskit, minti ko nandi bee majum, biskit nii ɓe ɗo nyama kon ɓuri nafturki bee man, bee minti ɓe ɗo mura.

Nyebbam wujugo haa hunnduko, ɗum ɓikkon rowɓe naftirta be maajum. Ɓe ɗo naftira be nyebbam ɗo, ngam wuja haa hunnduko maɓɓe, yaake to ɗum ɗo fawna, heɓa fawna wurto wooɗa.

Yonde sare nda lambatu ha lawol ndiyam do tokka sala sare man ɗo mari dammugal dammugal jamdi dammugal man ɗo mabbiti ha himɓe nasta wurtura.

Mota katapila ɗum ɗo vo'ina ta lawol, ɗo vo’ina lawol sankita leddi boɗejum hiddeko ɓe wara ɓe rufa kolta ɓalejum ha lawol majum.

Ɓiɓɓe leɗɗe vi'ete Abarba. Abarba ni ɓe ɗo naftira be majum ɓe ɗo yara ngam ɗo nafa masin ha ɓandu ɗo fadda nyawuji.

Kondoji ɗum roɓɓe ɗo naftirta be majjum ha sare ɓeɗo waɗa taliya ɓe siwa.

Gawun riga on je bikkon robe naftirta be majum. Be ɗo nyauta ɗum juɗɗum diga dow ha les. Bikkii robe ɗo nyauta ngam paunira be majum.

Bozuwa sauki, woɓɓe ɗo naftira be majum ha sare ngam ɓe saa ko kusel, dankali, kosai Eko nandi be majum.

Ɓiɗdo debbo ɗo moori morɗi zaane haa hoore maako o hoosi hooto morɗi maako man, zaane ɗo rufiti bee yeeso ɗo mai.

Sudu jangirde fukaraɓe jamia dum andira leccho hol, ɗo ɗo mabbiti gotel man dammugal man ɗo maɓɓiti, hadau man ɗo vindi sewan, nden gotel leccho hol man bo do mabbi nda teburdo benci ɗo ha yasi,

Fainaji skul diriva, be pilaya, karewon je makaniki enɗo naftura be majum ngam fistuki jamdi ha mota, nonon makani ke njanaretu fu ɗo naftira bejamdi.

Ayaba be kankana ɓikkon leɗɗe on be taiti ɓe waati haa nder pilet. Ɓedo nyama ngam ɗo vallita masin haa ɓandu, ɗo fadda nyawuji.

Leggal mangoro. mangoro ɓikkon leggal on ɗo rima to rimi bikkoi man himbe ɗo nyama ɗo vallita masin. Ɗo mari nafu ha banɗu masin.

Shago sorrugo kosam yogots. be do soda, yara sare, den be yara. Ɗum kosam un be sarrifita sai be wata ha ɲder gora gam do nafa bandu masin.

Taaliya makaroni ɗum ɓe sorata ha shaagoji, ɓe ɗo naftira be taliya defa nyama, ɗo mari nafu masin takanasma to neɗɗo ɗo nana velo to defi nyami nanan sauki.

Ɗo'o paalo on ɓe vo''ni nii vooɗugo, ndaa laabule nden ndaa eesi bo ɗo fali nden ndaa koromje boo ha himɓe jooɗata yewta koo ma siwta.

Fanɗe set-set ɗon jebe defirta nyamdu ha der majum. nden da je'i be wadirta takai. Ɗen ɗon furayin pan, kanje bo be ɗo sa'a ggeraɗe koku ma dankali ha nder man.

Ɓingel Ɗebbo Ɗo Fauni. Waɗi Kare Mako Ɓuɗɗum Haɓɓi Aɗiko Ɓe Hosi Hoto Ɓe Waɗi Imojor Yesu Mako Gam Ta Yesu Mako Vanga Ɗo Haɓɓi Adiko Mako Joɗi.

Ɓiɗɗo debbo oɗo fauni joɗi wati waɗi atacimen gasa mako oɗo mori oɗo hautika be boɗejum atacmen ni ɓe ɗo naftira be majum ngam faunugo ɓikkoi roɓɓe.

Gazal, ɓe ɗo naftira ɓe majum ɓikkoi roɓe. Takanas ma to be faunan, ɓe ɗo tiiɗa gazal mai ha geram maɓɓe ngam faunugo.

Haako ɗo va’ini ha katene, ɓe ɗo defa katene nafturta be ƴulɓe, ɗo waati ɗum ha nder fayende be man tattase on be kuusel ha nder man.

Guduma tep pilaya sipaina kare on je ɓeɗo hutinira kapinta en ɗo naftira be majum den makaniki en ɗo naftira be pilaya gero be hite

Apis ɓe ɗo wata ha nobbi, ɓe waɗa konnectin be waya ngam heɓugo sawtu. Goɗɗo to yiɗi nana sautu gimol ɗo naftira be majum ngam hokka ɗum sautu.

Kofi glass e ɗo naftira be majum gam yaruki diyam ha chieji, eɗo soda ɗum sed sed nda eɗo holla oɗo jogi holla kofi mai.

Salak ɓe he’i be tumatur, be tattase be geeraɗe nden goosulo ɓe waati ha nder paranti. Ɓe ɗo nyama salak man onni, ɗo mari nafu masin ha ɓandu.

Sare maunde ɗum gidan sama, ɗo mari get ash kolo, den ha dau sare mahol man ɓe wati jamɗe jamɗe ɓe ati ngam ta himɓɓe va'a mahol man.

Jigida ɗum ɓikkon rooɓe taadata ha kesi maɓɓe, ɓurna pat ɓikkon rooɓe on naftirta be maajum ngam ɓe taada ha kesi maɓɓe ɓe fauna ɓe vooɗa.

Yeri be sarqa, roɓe ɗo naftira yeri wata ha noppi mabɓe, nden sarka bo e waɗa ha dannde mabɓe ngam ɓe fawnira be majum.

Ummaatoore mofti haa nder juulirde ɗo heɗita waazu malla huɗuba limanjo hiddeeko ɗum juula jumbaare.

Ɓiddo debbo oɗo fauni wati leshinji mako, ɗo takki lalle ha jungo mako, nden oɗo wati halagare ha koli mako, nden bo oɗo suddi gele orange.

Ngesa butali, nda butali man ɗo vawi kala leggal fu ɗo vawi ɗiɗi yahugo tati ɓedo naftira be butali defa nyama.

Bayroji winduki: Pukaraɓe ɗo naftira ha makaranta ɓe winda ha ɗereji maɓɓe, nden mallu'en fu ɗo naftira be majum ngam vinduki.

Ɓiɗɗo debbo, o ɗo wati yeri ha noppi mako. Yerini ɗum bikkon rowɓe on naftirta be majum, takanas to ni ni ɗum faunoto. Nden ɓe wata yeri ha noppi maɓɓe ngam ɓe fauno.

Ɓiɗɗo debbo oɗo jogi sarka ha nebre jungo mako ɗo vindi halima, sarka ni ɗum ɓikkon roɓɓe on naftirta be majum gam ɓe fauno be man ɓe ɗo wata bo ha dande maɓɓe ɓe fauniro be mai.

Ɓandu mahol ɓe ɗo penti nde ɓe ɗo zani Aple ɓe windi A fo pple ha les mai bo ɗum gene on fuɗi petel-petel ɗo haɓɓa ummugo.

Riga gawon ɗum kanti. Do sora dum ha kanti. Riga manbo je bikkon roobe on naftirta be iro riga ɗo. Be ɗo sooɗa den be wata ha bandu mabbe ngam be fauna.